Abantu batatu bicaye na babiri bahagaze, umwe ariko aravuga bisa n'abari mu nama na nyabwonko imbere yabo n'imboneshakure inyuma nini bicaye ku ntebe.